Ingona nini cane ifise urugaragamba iri mu mazi ifise igikoko kindi mu kanwa gifise amabara yirabura n'ayera. Ku nkombe hari ibiti birebire n'ivyatsi bitotahaye ubona ko biri hirya y'urwo ruzi, hari n'ibindi bishitsi vyumye.

Mu kinini cane gica hejuru y'amazi menshi cane yagutse ubona ko arikiyaga acanke uruzi irruni cane cubakishije isima hirya no hino hari ibiti birebire cane enamazu ubona yuko ari nkombe zibamwo abantu hirya hari amaze yubatse iwo uguruzi.

Inyoni niniya iri mu bwoko bw'inuma ifise amabara yera, ay'ubururu eka n'ayirabura, ihagaze hasi mu bivu vyinshi cane n'ibitandara vy'amabuye nk'ikimenyetso yuko iri ahantu mw'ishamba canke ahantu mw'ibarabara. Hasi hari ivyatsi bindi vyumye.

Ivyamwa vyishi cane bitondetse hamwe bigerekeranye binebine canke bitatu bitatu reka hari n'ibirenga ivyo n'imandarine ziri ku isoko hirya hari umugore yambaye igitenge n'ikigeyo gishaka gusa n'ubururu ikimenyetso cuko bariko barabigurisha.

Buduka rimwe cane ikoreshwa mu kurima iriko ibumera umurima Muminu cane w'umuceri mu kutera imiti kugira ukingire udukoko cane ifise ugwatsi i rutoto h'ikimenyetso y'uko utotaye ufise n'amababe hirya haboneka ubusizi butarimwe.

Itongo rinini cane ririmwo umurima minini cane w'ibigori eka n'inzu yubakishije ibiti isakaje amabati, harimwo n'igiti kinini cane c'amavoka gitotahaye gifise amababi n'amashami asa n'urwatsi rutoto, hasi hamezemwo ivyatsi.

Itongo rinini cane ririmwo umurima itandukanye y'ibiti birebire vy'imikaratusi bifise amababi n'amashami atotahaye, harimwo n'ibishitsi vyinshi cane vyumye vy'ibigorigori vy'ikimenyetso yuko hahoze umurima, hateyemwo n'ivyatsi vy'ugwiri.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibigori n'ubushaza, eka n'amazu menshi cane yubakishije ibiti n'amabati, ubona ko ari indaro z'inka canke ari ahantu bategurira imbuto z'ivyo biterwa. Ndikumana ariko aca imwe murizo nzira ziri muri iryo tongo afise ibigeyo muntoke n'isuka.

Ibijumbu vyinshi cane bifise ibara ritukura ibigororotse n'ibitagororotse bisasiye hasi kw'ihema ifise ibara rishaka gusa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso yuko bavuye kuvyimbura vyasoromwe mumurima ,bishobora gukoreshwa mugutekwa.

Itongo rinini cane ririmwo umurima uteyemwo icamwa c'indimu kimaze kwama imbuto atari nkeya, harimwo amababi menshi cane atotahaye asa n'urwatsi rutoto, ivyo vyamwa ni bine vyeze hamwe biri kw'ishami rimwe.

Igiti kinini cane kiri hagati y'ibindi vyinshi cane, bifise amababi menshi eka n'ivyamwa bimaze kwera, harimwo ibifise amabara y'umuhondo n'ayandi asa n'urwatsi rutoto, nk'ikimenyetso yuko harimwo ivyeze n’ibitarera.

NDIKUMANA afise urutaro ariko agosora imbuto nyishi cane z' ibiharage yanikiye kwi hema bisa n' ubururu eka nirindi bara ryera yambaye igitenge n' igitambara mu mutwe hirya hari ivyatsi n' ibiti bire bire.

Intete nyinshi cane z'uburo zanikiye hasi kw'ihema. NDIKUMANA yashizemwo ikiganza ciwe zifise intoke zitanu, izo ntete z'uburo zifise ibara zishaka gusa n'umuhondo nikimenyetso yuko ko zimeze neza zishobora gukoreshwa mu gutegura imbuto.

Ibigori vyinshi cane vy'imitumba bifundikanije n'amababi yavyo yumye afise ibara ryera. N'izo ntete z'ibigori z'ivyo biterwa nazo nyene zifise ibara rishaka kwera. Vyegeranirije hamwe nk'ikimenyenyetso yuko vyanikiye kugira ngo bizovemwo imbuto.

Ivyo bigore bisa n'ivyera mukunzi wanje, urabona ingene izuba ririko rituma bisa neza kurushaho, ni binini cane vyukuri, turashobora kuronka umwimbu mwiza kuri vyo, kwanza turabe mbe ni angahe.

Ingurube nyinshi cane zifise amabara atandukanye harimwo ayera n'ayirabura, ziri mu ndaro y'inzu isakaje amabati, yubakishije imbaho zikitse n'izindi zishinze nk'ikimenyetso y'uko ari ndaro yazo. Hasi hari ibicu.

Inkoko nyinshi cane ziri hamwe zifise amabara atandukanye n'imibiko mitomito ariko isa n'agahama nk'ikimenyetso y'uko ari inkokokazi. Zihagaze ku biti bishinze n'ibindi bikitse, ziri mu ndaro yazo.

NDIKUMANA ni umuganga w'ibitungwa yambaye impuzu isa n' ugwatsi rutoto afise n' ipompo mu mugongo ifise umupira ariko atera inka umuti wica udukoko, ifise amabara yera n' ayirabura iri mu ruhongore gwayo.

Inyoni nini cane ifise amaguru maremare n'amabara atandukanye yirabura n'ayandi asa n'agahama. Ihagaze mu vyatsi vyinshi cane vyumye ubonako vyakiwe n'izuba n'amazi menshi cane, ubona iriko irarondera amafi kuri ico kuri ico kiyaga.

Inyoni ntoya ifise amabara atandukanye harimwo ay'ubururu, ay'umuhondo, eka nayasa ashaka gusa n'urwatsi rutoto, irasamye ifise umunwa muremure eka n'ifi mukanwa n'ikimenyetso yuko ihejeje kwiroba mu mazi.